Yevu aɖewo ƒoƒu le edɔwɔƒe henɔ edze ɖom. Wo pete wodo edɔwɔwu dzesi ɖeka, eɖewo ɖɔ kuku ʋe eɖewo ƒe kuku le dze. Ŋutsu ɖeka nɔ dome na wo henɔ enya gblɔm. Wo petee wodo asiwui.

Eŋu ɖe ƒe woame eve wolɔ wo nɔewo le eŋumɔdzi. Eŋu ɖeka la ƒe aŋɔ le ʋe, Eŋu evelia ƒe aŋɔ le dzɛ. Eŋua eɖewo tse wotɔ ɖe emegbe, ame aɖe tse tɔ ɖe fi ma nɔ eŋuawo kpɔm do ɖa.

Ɖevi ɖewo wɔ atu na yevu nyɔnu ɖe. Yevu nyɔnua ɖɔ gaŋkui yibɔ ɖe. Ɖeviawo ƒe ame atɔe wɔ atu ne eye ɖeka tɔ ɖe megbe ekɔ asi wɔme eve kɔ da ɖe akɔta.

Yevuvi ɖe mlɔ anyi ɖe anyigba henɔ fefe ɖim kple fefeɖinuwo. Enɔ fefe ɖim kple keteke, agbaɖiŋu kple agbatsɔŋu. kusi aɖe hã nɔ eƒe megbe.

Exɔ ƒe teƒe si amedzrowo nɔna. zikpui aɖewo nɔ xɔ la me. Ati aɖe si le abe gbemumu ene hã le zikpui la ƒe axa dzi. Ekplɔ aɖe hã nɔ zikpuiawo ƒe ŋkume.

Nyɔnu aɖe nɔ tɔƒo nɔ nu tɔm. Ebla ta eye wota avɔ ɖe ali. Enɔ zikpui dzi. Aŋego wome eve nɔ egbɔ le anyigba. Aminugo hã le anyigba. Kusi aɖe nɔ eƒe axa dzi.

Afɔku aɖe dzɔ ɖe eŋu mɔ dzi. Nyɔnu aɖe le ɖevi ɖe asi eye wo le avi fam sesie. Moto kple gasɔ hã nɔ eŋu mɔa me. Ŋutsu aɖe bɔbɔ eye wonɔ nyɔnua ƒe ŋkume kpɔm ɖoɖa.

Ame aɖewo nɔ blɔki ɖom ɖe exɔ gɔme. Wo petɛ wodo domewu ɖeka. Ame ɖeka do asiwui, ɖeka medo asiwui o. Ame ɖeka lé kotoku ɖe asi.

Yevuvi aɖewo nɔ emlɔ ati dzi ɖe aɖukpo aɖe gbɔ. Galɔn gbagba yibɔ ɖeka le ŋgɔgbe na wo. Kotoku wɔme ene le afi ma. Ɖeviawo ɖekaɖeka wɔme adre enɔ anyi ɖe atia dzi.

Waatse, kple amagbe kple sabala kple makaroni kple koklozi kple elã, kple tsitɔ kple abladzo ɖiɖi ke wotɔ wole agba me

Nyɔnuvi aɖewo ɖu nu vɔ eye wonɔ foto ɖem kple nuɖugba. Ɖeka le nuɖugba ɖe asi eye wokɔ asikɔ bu enu. Ɖeka hã bla ta eye wodo avɔwu wokɔa si kɔ da ɖe nuɖugba me.

Ame aɖewo nɔ edɔ me henɔ edɔ wɔm tso matsi aɖe ŋu. Ame ɖeka bɔbɔ hafi nɔ matsin la trom. Yevu ŋutsu ɖeka aɖe hã tsi atsitre ɖe gbɔ nɔ enua fiamee. Yevuɔ eɖewo hã tsi atsitre ɖe woƒe axadzi nɔ wo kpɔm ɖo ɖa.

yevu kple ameyibɔ ɖeka wóle agble me yevu nyanu ɖeka kple yevuvi ŋutsu woame eve yevu nyaŋuvi ɖeka woawo pɛtɛ wodó asiwui

Awusatɔwo ƒoƒu ɖe woƒe gbedoxɔ mɔnu. Eŋu woame etɔ̃ le gbedoxɔ ƒe ŋkume. Eɖewo ɖɔ kuku eɖewo kɔ nu ʋiwo kɔ bu eta. Eɖewo hã tɔ ɖe egliawo ŋu le gbedoxɔ ƒe ŋkume.

Amewo nɔ etsi kum. Nyɔnu aɖe si ta avɔ ɖe akɔ nɔ etsia kum tso nugo dze lolo aɖe me henɔ tɔtrɔm ɖe ɖɔba me le anyigba. Gagbe hã nɔ anyigba. Ɖɔba vovovowo hã le anyigba.

Ame aɖewo nɔ exɔ tame nɔ dɔwɔm, ya wopete wodo dzesiwu ɖeka ame ɖeka ƒe dɔmewu ƒe dzesi le yibɔ, ame ɖewo nɔ anyi hafi le dɔwɔm, eye ame ɖewo tsitre eye ame etɔ̃ le atsitre eye ame ne nɔ anyi nɔ dɔ wɔm

Ɖevi ɖe nɔ nuɖuɖu kɔ dem nu me na ŋutsu aɖe. Ŋutsua ɖɔ gaŋkui eye wokɔ asi de akɔta hafi nɔ nuɖuɖua xɔm kple nu. Nuɖuɖu bubuwo fũu hã nɔ kplɔ̃ la dzi.

Ame aɖewo nɔ dɔme nɔ nu ɖe tum ɖe gakpo nu. Amewo ƒe woametɔ̃ woɖɔ kuku ʋie. Wod awu dzĩ yea pɛtɛ wodo asiwui.

Nyanuwo ƒe afɔkpadzraƒe. Wotsɔ eka hewɔ dezani ɖe afɔkpawo dzi. Dizania wo nɔ le vovovo. Eɖewo le ʋi eɖewo hã wo le dzi. asitutunu hã nɔ afɔkpawo ƒe axa dzi.

Ŋutsu aɖe si nɔ galɔn dzi eye nɔ enu wɔm le laptɔp dzi. bentsi aɖe le ŋgɔ nɛ eye enu wo le edzi fuu. Kotoku dze aɖe hã le eƒe axa dzi.

Yevuwo aɖewo le gbedadaƒo henɔ etsaɖem kple eʋu, atiglinyi wiameve hã le gbedadaƒo, ɖeka le ŋgɔgbenawo eʋuɔ eyɛ ɖeka hã le megbe na eʋuɔ, egbeawo de ama nyuie

Yevuwo le kunuwɔm eye aɖaka le ŋgɔgbe na wo. Yevua eɖewo tsi atsitre, Ɖewo tsɛ nɔ anyi ɖe ameawo ƒe ŋgɔgbe. Yevu ŋutsu ɖeka aɖe dze klo ɖe nyɔnu ɖeka ƒe ŋgɔgbe.

Nyɔnu aɖe mlɔ anyi ɖe avɔwo dzi le avɔdzraƒe. enɔ enu kom eye wokɔ asi ɖeka yi yame. Avɔwo nye avɔ kala vovovowo eye wobla wo ɖe ɖɔba me hã. Eɖewo kɔwoƒe ga ɖe enu dzi.

Ɖetugbi aɖe si nɔ anyi nɔ enu kom. Edo avɔwu eye wotsɔ afɔ da ɖe afɔ dzi. Etsɔ asi wɔme ve da ɖe aŋekusi dzi. Tomatosi aɖewo hã nɔ aŋekusi me le eƒe axa dzi.

Iŋdzinia aɖewo nɔ edɔme nɔ edɔ wɔm. Kletifu aɖe hã nɔ fi ma. Kletifu la ƒe aŋɔ le dzẽẽ. Yevu ŋutsu aɖe si eƒe kuku le abe gbemumu ene nɔ zɔzɔm yina.

Atixɔ aɖe kaka teƒe ɖewo mekaka vɔ, teƒe ɖewo wokaka nyuie eye atsiwo fli wuliwuliwuli. Pipeka ɖe hã le atsiwo dzi le afi ma eye eneti aɖe hã le atixɔ la ƒe megbe

Ŋutsu aɖe nɔ nu si zana ŋdɔ ƒe ŋuse kɔ wɔa dɔ la ɖom ɖe anyigba. Eŋu ƒe batri aɖewo hã le eƒe axadzi. Gɔta vɛ̃ ɖe hã to eƒe megbe. Ame aɖe hã le eƒe megbe ɖaa.

Kpovitɔwo le laeŋ ɖeka me nɔ zɔzɔm yina ngɔgbe , megbetɔ le ati viɖe le asi ŋutsu aɖe nɔ wóƒe axadzi nɔ enukplɔm, nutsu ɖeka aɖe hã le gaxɔme

Ɖetugbui aɖe kɔ fiakuku kɔ da ɖe eta. Edo avu skirt eye wòkɔ asi ɖeka yi yame. Ŋutsu aɖe hã le eƒe megbe eye wòle mic kɔ nɔ enu ƒom.

nyanuvi aɖewo tsɔ enu ɖe ta henɔ zɔzɔm le mɔdzi wota avɔ ɖe akɔ eye wokɔ dzonuwo hã ɖe kɔ nyɔnuvi ŋgɔgbetɔ ɖeka ƒe avɔ ƒe aŋɔ le abe gbemumu ene

Yevu nyanu ɖe nɔ zikpi me nɔ enufiam etɔwo yevu ŋutsu ɖeka hã nɔ anyi yevu ŋutsu ɖeka hã bɔbɔ henɔ ekpɔm yevu ɖekaaɖe hã le wóƒe megbe eye wodó awu yibɔ nɔ wokpɔm

Ŋginia wome eve aɖe nɔ dɔme henɔ dɔ wɔm. Ɖeka bɔbɔ eye ɖeka tsi atsitre. Wome evea wodo dɔmewu ɖeka eye woɖɔ kuku hã ɖeka.

Ame aɖewo nɔ aƒu to henɔ agbe ɖum. Eɖewo bɔbɔ nɔ sɔ dzi, eɖewo nɔ azɔli zɔm. Wome etɔ̃ nye nyɔnu, ɖeka nye ŋutsu, ɖe ŋutsua lé esɔ̃a ƒe ka ɖe asi henɔ zɔzɔm kple esɔ̃.

Yevuwo le ŋɔnudrɔƒe henɔ enya drɔm. Eɖewo nɔ anyi eye eɖewo hã tsi atsitre. Woƒe nunɔla nɔ woƒe ŋgɔgbe. Pɛpawo le ekplɔwo dzi na wo fũu.

Lait dɔwɔla aɖewo le dɔ me le dɔ wɔm, eɖewo le nu trom, wobete woɖɔ kuku, eɖewo ƒe kuku le ʋe, eɖewo ƒe kuku le abe aŋutiɖiɖi, ɖeka lé eka ɖe asi, ɖeka hã nɔ eka ŋlɔm.

Yevu ŋutsu aɖe kple yevuviwo ƒe ametɔ̃ wóle exɔme le nuɖe wɔm yevu nutsu la nɔ anyi eye wotsɔ asi daɖe ekplɔ la dzi yevuvi wameve nye nyanuvi eye ɖeka nye ŋutsuvi

Ame aɖewo tso edu bubu me yina age ɖe edu bubu aɖe me. Eɖewo kpla bagi eɖewo hã le woƒe bagiwo ɖe asi. Wo le zɔzɔm to egbe ƒuƒu me.

Ɖekakpui aɖewo nɔ bɔlu ƒom. Ya wo pɛte wodo bɔluƒowu ɖeka. Ame ɖeka kɔ eƒe afɔ yi dzi. Ame eve aɖewo le egoto nɔ anyi ɖe zikpui dzi nɔ wo kpɔm ɖo ɖa. ame ɖeka aɖe hã tsi atsitre via ɖe atiŋu nɔ wo kpɔm ɖo ɖa.

yevu nyanu aɖe le enuɖaƒe henɔ enu ɖum gatsiwo kple etsinonó kpli asitutunuwo le axadzi le eyame kaƒomɔ hã le eƒe axadzi nusi wó kɔnɔ etsi ɖom dzoe hã le eƒe axadzi

Ame aɖewo nɔ fefe wƒm. Ŋutsu aɖe si kɔ enu dze kɔ bla ta eye do awu yibɔ lebe nɔ nu ɖe kɔm ɖo ɖa ɖevi ɖeka. Nyɔnu aɖe si do awu dze la tɔ ɖe ɖevi la ƒe megbe.

Ɖeviwo ƒe ame ene nɔ etsi kum. Woƒe ame etɔ̃ bɔbɔ hafi nɔ etsia kum. Ɖeka tsɔ akɔ hafi nɔ etsia kum. Eɖewo za aŋego hafi kɔ le etsia kum eɖewo hã za baket kɔ le etsia kum.

yevu nyanu aɖe kple ɖeviwo wóle sukuxɔme ɖevia eɖewo nɔ anyieye eɖewo hã tsi atsitre ŋutsu aɖe hã tɔɖe exɔ mɔnu

yovu aɖewo le agbleme yovu ŋutsu ɖeka kple yovu nyanu ame eve yovu nyanu dòmetɔ̀ dó afɔkpa yibɔ flawɔes aɖewo le agbleame

Ame aɖewo tɔ ɖe nu si zana ŋudɔ ƒe ŋuse kɔ wɔa dɔ la gbɔ. Wo pɛtɛ wo le wo nɔe ƒe asi ɖo ɖa yame. Eka aɖe si ƒe aŋɔ le abe gbemumu ene la to ŋudɔ ƒe ŋusemɔ la gɔme.

Edzo bi teƒe ke wonɔ ami dzram le. Eŋuwo kple eŋukexe nɔ amia tsɔ tse wofia. Adzidzɔ nɔ tutum eye eŋu ke nɔ edzo tsim tse le emɔ dzi. Ame aɖewo tse wonɔ emɔ ƒe akpa mɛ.

Ame aɖewo nɔ etsi me henɔ etsi lém. Eɖewo do awu, eɖewo medo awu o. Ɖewo do nika, ɖewo hã do kamegui. Eɖewo nɔ anyi ɖe tsia me. Ɖewo tsi atsitre. Exɔ kɔkɔ aɖe le woƒe ŋgɔgbe.

Yevua ɖewo tɔ ɖe mɔto ba atso eŋumɔme. Wotɔ ɖe amidxrƒe ƒe ŋgɔgbe. Mototɔ ɖe tse va yina. Eŋu ɖe le woƒe axa dzi. Eƒe aŋɔ le abe egbɔemumu ene. Yevunyɔnu woƒe ame eve eye yevuviwo woƒe ame etɔ̃.